Taisheka zuwero tichibati ngekudhayakwo hai antu abaite ekuzwi bata ngenzee yako tione kuti hino wakura ere, waakukodzera ere zvoita ere kuti urumbe uende kotamba kuzvikorayo kuneamweni. Hino zvinezvi tinozvibonga akuchina, hwana huno hwombabvira huchiri ngepashi huri hundumure hoenda kuchikota peya kofunda zvorozonaka ngemberiyo.

Karetuyo hwandozwaroko kabarwa kokura waizoona ngemhezi, woona ngezvipande kurikuenda kwanasekuru kokweshwe zvipande zve iyopara ndiana mbuya emimwiswa nematsito kwai tibvise chinyamukaka, kamwana keikura kakati nemutezo kuti papata, asi zvinozvi tinobonga ngekuti hwabati kundobarwazwo hotozwi ngahuende kuchikorayo hwokurireyo zvobaazotonaka peya nekujeka.

Taindonxlaye kuti teibarwa zviya teikura nanambuya edu nanasekuru ngemadeikoni aya antu mwedzi wakati ndororo kuchena kubanzi yo antu owunganidzwa oroochironzerwa ngano orochironzerwa nemaemere akaite nharaunda yechipinge hino ngekuti zvinoizvi zviro zvakona zvinoramba zveichinja ana oenda nekuzviikora kwaanofundiswa achakatsonga.

Vanondozvironza, kungoti hedu ngekuti mari dzakhona tinenge tisina. Hino tinenge toondoti tinode kutangire derayo, atidi kutangire pashipo, kubeni zviro zveshe pheya zvine kwezvinotangirwa. Anamaiwee, ngatindotangire pashipo, kunyari kufundisa ana eduyo, ngatindotangire pashipo teiafundisa. nekuti tikadarokwo ,anochizokwire derayo ooziya.

Zvinondoronzwa peshe peshe nemumushongano nemumarufumwo munhamomwo munofe anhu zvinenge zveindoronzwa kuti musagare nevana mumhatso, tumirai ana kuzvikora, ngavarumbe aende kuchikora kofunda ngekuti zvinotangire pashipo zveikwire dera.

Kudhaya vana veikura amweni akona vairamba kuenda kuchikora morooti mangwanani aya raita jwee chwee kutsungudza musoro kuti mukai muende veiramba katika yaiva nyaya yekuti kumweni kwakona kuzvikora akuna nechaidakadzeyo kwainge kungo hambira kutsunywa nevadzidzisi hino ngenguva ino tinobonga kuti zviro zviri kubachinja vobati vaendewe kune mijuwe vana veikwira veidzaka veibadakara.

Tode kubonga hurumende yedu yakatendedza ese arumbwana nevakomana kuti vaende kuzvikora kuti vafunde ngekuti kana usina kufunda hapana kana chimwe chaunoita mukati mendaramo yako saka kufunda kwakanaka, kwakanakisisa kunodiwa.

Antu akangokura eiite mushumo wekuti ana eakomana anoitei enyakura zviyani mushando wavo ndiwo uwowo wekuchindo batsira ana baba kuake zvirwere, ana easikana ndiwo emandirowo asi ngekuhamba kwenguwa kuno tirikutiona kuti zvirikuchinja zuwa ngezuwa totozviona peya eshe eakomana aya neasikana otofundira nekuaka otoita nemishando yakafanana mozotoona iyazve.

Akiti wee hanonyabarwa ana ano zvino, mare dzakona dzinozobva kuri dzekuendesa kuzvikora. Anoramba eindodaro madzimai ekwedu yo nemumasaa hemunonyadzitwara mimba dzino ana akona munozowafundisa ngei, hino tinoda kubonga hedu mwari ngekuti unozondopa mare dzakona dzo ana otofunda nemuzvikora mwo oto ngwara ngwara otokura zvotojeka.

Tinobade kuibonga hurumende yedu ino, antu angandozviramba hawo kubeni yakabakona pheya, yakabazviendese pachena yochozviti pabanzepo warara ikati muntu weshe ngaende kuchikora unyari nechirema, unyari newakagwinya mwana weshe kuchikora aende kofunda akone kunyore zita rake nekuerenga.

Tinondoramba teidaroko kumizi kweduyo kuti vakashuma kwemene pheyana vakaunza zvezvikora zvinezvi ngekuti zvobaachitozoshanda kuti nyazwi ngezvimantombi zvechidoko, ngezvimajaha zvakhona apana usingachakoni nekuerenga zveibabvira ngepamuzera wechidokoo . Zvinobaadakadza vana vanobaafunda , vojekerwa ndizvo zvemunyika muno.

Inini ndinombaide kuvabonga zvangu ana mai voo vanoziva zvavanoite akanyati chero isusu tisingazi kufunda, ana atinobara edu ngaaende kuzvikoro aende kofunda tinobonga ana mai woo ngaarambe eingodaro ana eifunda.

Aah! chiro chino ere kundoti zvako ndo mare ngeyenengeyoindonesa anamai kuti nemadimawo atinonyarima nemijumbuya kuzotengwa kwakona kunenge kweiite kushomani kubeni zvinenge zvakandonaka peya kuti zvikatengwa zviya kwaakubati ne zviana zvidoko ,zvindurumezvo ngazvisundwe zviende kuchikora zvogume kuchikorayo zvinongwarangwara zvotopirimuka zvotomuka muka pane amweni zvotohamba.

Tinode kuibonga hurumende yedu inoyi madhodha wee!anamai wee! Nendombi ,yakatikurudzira ,ikatenderazve kuti ana eshe aende kuchikora asina nemubhadharo waisa kuti afunde .Zvakandonaka kuti umwe ngaumwe paari akone kuerenga nekunyora zvinondomubatsira kweshe kwaanenge ari.

Mutape wemuganga wekweduyo aadi nekuona nechimwana nachimwe mukati mwenharaunda chisikaendi kuchikora. Unohamba eisvosva echiti umwe ngaumwe mwana wakabarwa ngaaperekedzwe aende kuchikora, andoona fundo. Ndokuti akure angwara-ngwara eiita zvinoita amweni mumuganga.

Kwakuchiita ekudini hino haraita dikatika, haraita gumo mundau ino yekuti uri ngaapo unoti andina nemare kubeni hezvinenge zvichizozwarako wochizoringira sure woona kuti kune hundumure hunoda kuendeswa kuchikora. Vakhithi woyee ngatiendese hwana hwedu kuchikora peyaaa. Huchakatsonga. Zvine nemunakiro wakhona. Hunofunda, hwotoziya hwoda kutodai hwozotokona ngemberiyo.

Takaita ungatei zuwa rimweni tichaita ekurutsa ngekusheka anthu eichisheka chimwana chamainini chaamba ekuti inini ndinoda kuita dhokodheya tikati unoita muitirenyi dhokodheya usikazi kufunda weiramba kuenda nekuchikora kwakhona weide kuite dhokodheya chishambe mukumbo uyu uende neamweni kuchikora, chikora chinootangiwa ngekugiredhi repashi ngekumagiredhi wani youyo kubaati poshi munthu weiende mberi ndoku....

Taigara teishupana nasekuru angu eindodaroko iwewe chimudzukuru unepamuromo ndeiti sekuru munogarirenyi pamhatso nanasekuru adoko nanaamai angu ano asikaendi kuzvikora koofunda eiti andina mare yekuaendesa ndikati imwimwi sekuru tsetsai ,tsetsai zvituru ana aende koogara zvihlayo anofundirepo ana adoko ano zvikatozoabatsira.

Tinodaroko aa madeekoni aya ana abva kuzvikora, kwaakuchireketa kuti mwabira mweiitei? Umwe naumwe unenge oochidaroko echichireketa kuti isusu tabira teitamba; teirumbirirana; teidini. Kwaakuchibaatoona kuti aa chakandonaka kuti ana aende kuzvikora achiri ana adoko.

Akuru edu endaraunda ino tino abonga nana sabhuku tino abonga anya mutape we ndaraunda yedu ineyi chipenge kwa tuzuka uno anondo daroko kuti ana nga funde asinyarina ne mare nga uye eyi nongere bhinzi nge uye eyi nongere ma bonere mu munda atengese abhadharire ana kubva pazera reku barwa ayende ku chikora akure aka ngwara.

Tinobonga muchumairi wekweduwo unobachumaira soto ngesoto akiti woye musangogara mumakanyimo tumirai ana muzvikora aende kundofundiswa mabasa akasiyana-siyana hino zvinezvi kuchiri ngendamo yei ndiani achakumbira umweni moto ngemunyu umwe naumwe wane chake chokuita anosona ngeino anobika ngeino. Zviro zvotohamba.

Kwai kusabonga uroyi. Amweni anobaroya nekusakona kubonga. Isusu hedu tinobade kubonga neana asharukwa edu anotitungamirira kuti akazvitendera, akazviyayeya, akazvizwa kuti ngazviitwe kuti nemajaha nemhandara veshe ngavaende vangofunda vagume zvikora zvederawo. Vasvikewo vachifundira mishando, veindopfeka nehembe dzakona dzakanaka kuti vazvide votoonekwa veidakara nguva dzose.

Denda rebesha mupengo amunaa wee rakambotionese ndondo kanyi uno machira miromo yamachira ega ega hino ana echikora madhonda nendombi pano akapfeke hembe dzenzanya echionesana kuti tochidini toitefundirei. Chambachiungu chega chega tekinoloji yasvika kanyi uno.

Kundoti zvayo mare ngeinganesa ana mai woye naana baba woye. Asi zvinenge zvakandonaka kuti kudai yaindonderwa zviya, mwana wako waizondoendawo kuchikorayo, oendawo koofundawo ngevamweni zvepadera dera zvo. Zvinenge zvindori nemunakiro wazvona, nekuti kune kufundwa kunenge kwazosiyanawo nekwepashi pano.

Tinobonga ntharaunda yeChipinge. Tinobonga Chipinge kwedu uno, haa kwatinakira kwaTsuro uno kanyi uno. Ana eshe ari uno umwe naumwe wofunda. Umwe naumwe woziya kuti hino hendafunda zvino basa rakona rekuita ngerei. Akuna uchafundira mahara akiti woye, ana oziya nemishando yawo kuzvikorayo.

Tikangoita kuti umwe naumwe peari akarakadze chiro chakadai ngekufunda chiro chakabaanaka mumuganga nemunharaunda mwetinogara, chinobaita kuti kunyazwi nembavha dzinozoita shomani mukati mwenharaunda yedu ngekuti umwe naumwe paanenge ari unonga akafunda.

Kudhayakwo waiti ukatoenda muchitokisi, waiona mwakati phamu, kudzara vanthu. Woroobvunza kuti, hino ndaa dzakhona dzinoparwa ngeanthu ano ngedzenyi. Kundozwa wakaba, wakazodai ngekutame mishando. Hino tinobaada kuzvibonga ngekuti vana vedu vofunda nemishando ino voifundiswa. Nepevanopedza uri ngeapa okone kupishere simbi, umweni okone kunama nemathebhura, umweni okone nukuaka nemphatsodzo.

Kwai musarekera ana ano eikura eipepesheka nenyika eindoti apa ngepekubira apa ngepekuata kwai ngaafundiswe anawo pheyani afundiswa oenda nezvikora zvedereyo oenda nekoofundira nemishando yakhona ndookuti oonyapetuka uno asimudzire nentaraunda yawo kubeni woozotozviona kee nembavha dzotopera.

Sekuru angu anondodaro here apfanamwi zvemunokaba dzoto kuita mukabiro uno ngemberiyo munoti munozorye sadza ngedzoto rinoere. Hino antu aichindodaroko sekuru nai tinozvizwa. Mare yako toiona pari yekuenda kuzvikora vodaroko shandai endai votozopedzisira aa eshe majaha nendombi vaenda kuzvikora zvederayo otopetuka hai zvanaka umwe naumwe nebasa rake.

Mwaramu angu aindogara eindozvireketa eiti ungatama nechako ere wapedza chikora. Wandoona kuti zvechikorazvo zvinonesa unondotamba bhora. Bhora ro iroro kune akawanda anotopona ndiro, anotoona ndiro mare yakawanda. Saka newewo kana waona kuti zvekufunda zvinonesa mwaramu weee, tambai bhora ngekuti rakangonaka. Chinodiwa kundoone chimare chako chekuti unokwanisa kupona nemphuri yako.

Ndaigara ndeibvunzwa kanyi kwanguyo khuti hino mai nana zvinombodayo ngeyi katika kuti isusu petinofunda pano pakati tsvatarara kubeni zvimweni zvakhona eree zvakabaajeka zvikora. Zvino ndikati azvina ndaa mwana wangu nyaya inondodiwa basi ngeyekuti ufunde iwewe upase uzoite basa rako ngemberiyo ngekuti kwawaari uno watoo padhuze nemushando.

Zviro zvino zvinobaa chinja amunawe .Kudhaya kwainge kungotii tunge mukaka kotozi koroorwa ende kwaichitozozwipo ngeana echikadzi ano echisikana anoite basa rekundoroorwa ,haafundi kuende kumberi. Asi zvinoizvi tinoba bonga majaha nendombi vonzi fundai zvepaderazvo muzoite mishando ,muzokona nemwiwo kuzochenengeta nemhuri dzenyudzo.

Ngegore rimweni, ndakaita gwiti gwiti nechimurumbwana changu. Ndikati mukai muende kuchikora, muende koofunda. Cheindodaroko chikati andiendeyo mai ngekuti ndazwe kuti kune kozingeiwa zvotoda kuita zvekuzingeiya. Chachotozopedza ngekugadzirira. Ndikati apana anogara pano mwana weshe ngaaende kuchikora. Hino kwaakuchizodaroko kwaakutoenda. Kwaakutofundawo zvederayo. Maticha akona aindongemwo zvechichitodakara.

Zvimweni zvakona akiti woye zvinoda kubongwa muntu achazwa inini hangu hurumende tinobaibonga ngekuti akatitendera teshe kuti asikana nemajaha akona ndombi dzakona zveshe zviende kuchikora zvifunde umwena umwe anozoona pekubata pake pekuti neana ake anenge anechekupona ndicho.

Tinogara teibonga vakaunze mazanowo ekuti vana vari kuchikora vapfeke ngubo dzakafanana nokuti hapana neunozopenye umweni kuti hino iwewe yawakadhlokayo yakapinde kuseja kudarika yangu ino. Zvinenge zvakabaenzana zvakabati zvese ntwaka kuti chechetere. Hapana nounotarise umweni kuti wazopfeke ichi ngenyi.

Mwana akandobve kuchikorayo unondode kuti arambe eifundiswa kudai anyapedza zvepashizvo ngaende mberi nekuti ndikwo kwaanozoenda kobata kuti hino ndochizoitei muupenyu kana ndichinge ndazopedza saka tisaremba ana mai woyee naana baba woyee kufundisa ana edu ano.

Kudhayako majaha nendombi aindoti akati endei kuchikora chekutangacho cheana adokocho zvatopera otopitipidzana majaha ototsvaga uta nemuseve nembwa kuri kuenda kozingeya mushangomwo ,orouya nembembwe netsuro nenyi .Hino mazuva ano hai akuchina majahawo eshe opere kupipitidzana kuende kuzvikora orozotofunda zvorozotonaka .

ANAMAIWEE NANABABAWEE NGATISHANDEI MUNHARAUNDA DZETINOGAREDZO. TIKWANISE KUENDESA ANA EDU KUZVIKORA. ZVINOZOTIBETSERA NGEMBERIYO. HONAI TIRIKUKURA ANA EDU ANO AKAENDA KUCHIKORA AKAFUNDA ZVINOZOITA KUTI NESU WACHO TIZOKWANISE KUNGWARIRWA, NGEKUTI KUKURA KUNO UKU NDIMANGWAI ATINA UNOZOTINGWARIRA NEKUTIPA CHEKURYA.

Tinobaibonga zvedu nekubonga kwemene hurumende yedu ino yakabaizvitenda kuti vana ngavafunde, vasina ngemari vanonofundiswa ndiyo hurumendeyo vachiendeswa nekuzvikora veisvika veifunda, komeni zvichitozonaka peya nekuti nembavha dziya dzinotanikwa, varoyi vaya vanotanikwa, aaa zvakambainaka, nevarumbwana nevasikana veshe kufunda.

Ndinobaada hangu kubonga inini nana mutape endaraunda yedu ino nemasabhuku nehurumende yedu ino anondoramba eidaroko kuti ana dzinyari ntombidzo dzisarumbire kuenda koganga dzakangoti tumbukei zvimukaka dzoende koganga ngavaende kuchikora ngembiriyo vanase kofunda zvikora zvederayo vafunde vazoona mishando.

Hii. ndakaende kwachikwizi nevhiki rakaperaro iro kwaiya nemuchadho waichandwa iyoyo kwakuchiguma kuone akomana neasikana nendhombi zveshe antu arikuite mushando wekuteye mariya nekuende kosingeya ndikati ere akiti woye akuna ere zvikora ana aende kuzvikora zvepadera aite mishando ndakazozwe kuti zviriyo ngemberiyo iyo ndikati tinobonga.

Kuchindoti mare ngeinganesa muzvikoramwo asi zviro zvakandonaka kuti ana agadzirirwe zvihlayo zvekuti kana einyafunda, anase kufunda zvakanaka, anase kuona nguwa yekuerenga nekuzwisisa zvaanofunda akagara pazvihlayo zvakaremerera zvakanaka.

Kudhayako ana asingaendi kuzvikora aindoswera mizera yekuti aende kuzvikora zvepadera oswera eienda kozingeya mumashangomwo eiuya akabata mavhondo nezvitsuro hino tinobonga musharuka wedu wakati mwana weshe ngaanedekuzvikora kuti aone fundo yepadera kuti akwanisewo kuzoita mushando unomubatsira zvakanaka mundaramo.

Imare zvayo ingandonesa ana Mai woye ngekuti inoshupika inotamika mumakanyi edu muno ngekuti ndinondoona ungatei anthu akangoti uri paari uri paari veirima rima veisima sima nezvimadhumbezvo nezvimagwerezvo tofundisa ana edu ano asandofunda zvepashi basi aende nezvikora zvederayo azoita madhokodheya ashande anonyaita anodhiraivha ngeanodhiraivha.

Zvaanonyatama hawo mare antuwo anoti kwai atina nemare yekuendesa ana kuzvikora aaaaa akubatodziitisapi ere magayi akati pwesheshe peshe peshe antu angaaende kumarikicho kumagayi aende koshandira ana aende kuzvikora afaunde ngekuti ariyo zviya zvinenge zva akabato mboryo ana ngaaende kuzvikorayo afunde zvikora zvipaderazvo azoite mishando.

Vanondodaroko kuti ukange waita wabve kufundo yepashi, ausisiri kuema unosisira kuti urambe weienda mberi ngekuti ndikwo kweunochizoshanda. Kunyangwe nekuzofundira kuite basa rakhona reungazoita ngeriri, saka anhu anondokurudzirwa kuti musaemera pafundo yepashi rambai mwechienda mberi.

Kwai zvaiya zvekudhaya zviya kubeni zvaitova nemunakidzire wazvo wekuti raibva derayo yodaroko ngoma kidi kidi hambai toomwa. Antu oroochiti pirimuki vakanangeyo kugomoyo, roosvika romwiva nevanomuka nemandhlozi nemphongo antu otamba. Hino ngechiyunguchi chakazouya akuchina. Ana eshe kwaakuzvikora nemajayavo nemhandara. Antu ondofundiswa kuti azoite mushando.

Ana edu aindoramba eireketrwa peshe peshe kuti ananguwe ndisekuru edu aindogare echidaro musandode chekuende kovhima mwendozingeya mweindobate mavhondo nezvitsuro zvemushango itai nezvekuerengazvo nezvemabhukuzvo hino tinobonga ngekuti chopinda nemumajaha nendombi dzo kubeni ndombi dzo ndidzo dzairumbire koroorwa hino zvinoizvi dzotozvidawo zvekufunda zvo dangani dzinozototizotichirapawo ndimangwani yo tinobonga.

Anondoramba eireketa baba ekweduyo haarembi zvawo echindodaroko majaha imwi nendombi mwi siyanai nechemunoitecho, endai namwe kuchikora muende koofunda. Moofundawo zvikora zvedera-derayo, muuye mushande, nendaraunda yedu ino inosimuka, zvinobaajeka.

Wakadaro mukorori wangu musi umweni takagara akati mai zvikora zvino zvedera zvinombosiyana ngei ngekuti zvimweni zvinenge zvakabati mhoryo zvimweni zvinenge zvakati tsvanzvarara ndikati zvinosiyanana ngendau mwana wangu asi zvinenge zvichifundwayo zvakafanana zvemishandozvo.

Hino chaichizonesa ndechekuchiti hino imimi munozviziya ere kuti ndafunda kwakona kwamunoreketako ,mare yandinozoda ndinengendeida kuenda kuzvikora zvederayo zvinochizodhura ndikati mwanangu nana kuenda kuchikora chinodhura ikwopi kufunda , kufunda kundoenda wandosvika dereyo ukaona basa rako wofundire iroro zvega zvatopera.

Kwaiva nemishando kweduyo yekufundisa vantu kuti chikora chino achigumirwi munjira chinoramba cheiendwa nacho mberi kweunozopedzisira wakubveyo nemishando amweni aingofunga kuti akaperera pashipo zvatonaka hetokoka kunyora nekuerenga amweni oti inini ndikagumirawo pakatipo zvatonaka hino mazuva ano kuri kuhamba antu muntaraundamo eifundisa vantu.

Zvakandonaka munharaunda yakagara kudaroko tinofara teizvironza kuti munharaunda mwedumo ngatiningire kuti munenyi totobuirana buirana naanasabhuku wo totoaka nezvikora zveduzvo. Ngatizviake peya zvikorazvo kuti tifunde kuti takanzwaroko majaha nendombi wee endaiyo mwoofunda totofundira mushandowo peya menharaunda yedu yotojeka.

Chiro chino ngechekuchindoti usinazvako mare wakagara pawakagara unenge wechindodaro akiti woye anodzionekuri mare akasime munyu ukamera inini ndinoiwonekuri mare ino kubeni zvinonga zvakaba anaka peya kuti yatonherwa zviya toendese ana edu kuzvikora zvederayo voguma vofunda nemishando yakona voifundira voyuya pano zvobaatoti hwe, totoporeswa teshe.

"Zviro zvino ere akhiti, ungati kunyepa zveironzwa, kuti kuzvikorayo akuchina nendaa yekuti kwai wakakura, urimuisa, uri mudoko, uri ntombi, uri jaha, muntu weshe ondodiweyo, antu kwaiendai mwofunda kuzvikorayo mwofunda, mweifundira nemishando yakona kuti mwouya musimudzire nentaraunda yamunogara."

Zviro zvino zvabaachinja amunawee. Tinobonga atungamiriri eduwo, asharukwa edu, derayo. Akatendedza teshe, aiswa neaisa kuti tiende kuzvikorayo, nendombi nemajaha. Zvinezvi zvabaanaka, kubaafunda koobuda derayo. Tootobveyo anoite gwitikwiti rekuaka, anoita gwitikwiti rekubika, aneravowo rekusona, haiwa mhoryo.

Zvinondozvikhomba zvega kuti mukati mwemuzi uno mwakadzare mazera akandosiyasiyana. Unondoona wega kuti ndombi dzirimwo he; madhodha arimwo; nemichechana midoko irimwo, ngemagwada akandoti warara peshe-peshe akomana wee! Asina nepekurongedzerwa akhiti. Azvizonaki kudaro, mumbatso munondode kuti zviro zvindonga kurongeka.

Kudhayeko taindoziya kuti wandobarwa, chandosara ndiko kundokureko wotokone kuthwa. Chimwana chotorima, chotothwa magwere , tsembwe dzothediwa wotoite uswa anthu otorya oguta. Hino mazuwa ano akuchina, chiyungu chakauya chakati anthu eshe kuzvikora. Hino tinotozvibonga ngekuti nanababa akhona ototitendedza, otendedza nana mai akhona ana kadzi neana rume kwandowa kuzvikora munthu weshe.

Kwahi hino mai woye hedinonyaafunda zvino ndikati eh zvikzi hino hrndinonyaafunda zvino mare yakona yekoondibudisa derayo kwekuti ndizobva nemushando munozoiona ere. Ndikati hapeenoo mwanangu nana iwewe chindofunda, tinochindogwinye kurima, mishana ino yeigoba ngekuti tirikude kuti ukugume peyani derayo, uzouya pano nemushando, tihore, tione mare yekupona.

Taibvunzana kuti ndiyani waichiziya kuti ukazoona antu ooti ndine mushando wangu ,ndine mushando wangu katika mishando ino inenge yakachifundwa isusu taindofunge kuti kufunda kuno ngekwekundoti ukangoti tsvatsvadzire -tsvatsvadzire ndopounochizozwa kuti munoenda ngemberiyo kufunda kuno kunoguma ngederayo mweichizofundire mabasa akona ekuti mwochizouya mwooshanda aah zvakanaka.

Imare zvayo inondotamika asi hino wodini. Woorochizoona amweni anenge eizviita woti hino akachisima munyu uno ikamera here ah zviro zvakona akiti wee. Kubeni zvinenge zvakandonaka kuti dai mareyo yeindotondwa, ana aindofunda, osvikawo dera-derayo. Ozobveyo nemishando. Oopetuka muntaraunda muno, munojeka.

Waiti ukatange kuzvikarakadza worozvipinimidza kuti hino zviro zvino akhiti woye zvinochizomboitirwe mushandisirwei hino mare dzakhona dzinozobve kuri dzekuti anhu aende kofunda kugume derayo kuti nemishando yakhona izooneka hope dzaipera kuti hwaa, hino ahh tiinobabonga nekuti mare dzakhona dzooneka, antu ochitofunda koguma derayo nemishando yakhona yoro chizoto onekazve.

Chezvinoita ngechekuti antu eironzerwa zviya pheyani, aanasi kuyaiya nekuzvizwa nekuti anenge anemufungire wavo. Pfungwa dzinenge dzeitxaya kufunge zvadzo khubeni pona pandau antu anenge eironzerwa kuti emwadaizvino anamai nanababa woye, rambai mweitsamwirira muende kogumirewo dereyo muzoitawo nemishando yenyu, moouya muchengete mhuri.

Mushando ne majaha ne ndombi zve kanyi uno kwa mabeye kusvosva kuti he munonya daroko zvo itayi meite kuti muzoitawo antu anozo ite mushando yavo hino anondo ramba eyi daroko sabhuku nemu mandamo mwo antu nga funde antu nga funde neku zvikora zvederayo auye azo fundisawo ndaraunda ino kuti ndaraunda yedu ikure ingware.

Munun'una wamai angu waigara eindodaro ndombi imwai nemajahamwi tsamwirirai kuende kuzvikora mufundo munozondogumawo nederayo kwazvinenge zvofundiswa nemishando hemunoana madhokodheya ano akaa kuite madhokodheya mumazvibhedhleramwo ane paakabuda derayo kwaifundwa saka aindodaroko tsamwiriranyi, tsamwiriranyi kufunda muzondogumawo derayo moite madhokodheya.

Tinobaada kubonga adzimu endaraunda ino nembongo nepaunopona apana neakaata pashi. Zvese zviri kubatsirana kusvosva. Kusvosve vana kuti vaende kuzvikora. Hino ndiyani uchada kugara muno, ana endaraunda ino umwe naumwe arikurumba achienda kuzvikora zvederayo, vootobveyo nemishando yakona. Kuzotouya muno kuzonditi ndezvoti ndee ha mhoryo zvatonaka.

Ngesoto rapera rino kwaiya nemudhibano kwaSabhuku. Aindodaroko anaMutape neakomana ake iyoyo, kuti ngatiti une chake une chake wauya nechidhina, wauya nemwenje tiake zvikora zvedereyo muntaraunda mwedu muno. Ngekuti dzimweni dzenguwa nemare dzakhona dzekuzokwira nemabhaziwo, kuenda mberiyo tinenge tisina. Tiite kuti zvikora zvederayo zviuye, ana edu afundire pano. Nemabasawo afundirwe muntaraunda mwedu muno.

Taisheka zoona unowu, takagare pabadhla pamuzi pedupo. Tikati zviro zvino zvabaachinja akhiti woye. Kudhayakwo kwainge kundoti, chandoti tunge zvimukaka koororwa, chandotiwo meee kooroora. Hino tinobonga zviro zvino, majaha nendombi vokura pheya. Veiende kuzvikora zvedereyo, vochitozobveyo vaane mishando, vochitozorooraneko haiwa chechetere.

Ukazwa arumbwana neakomana kanyi uno eireketa anenge eingodaroko "ngatifunde ngatifunde ngekuti tinoda kuzoenda kofunda kuzvikora zvedera derayo zvetinenge tofunda zvetinoda kuzoita" ,saka vanenge veindodaro veikurudzirana ngatifunde kusvika taguma dera derayo.